Paɣ n ʒia ka o tooni ka duɣu tam kuri footi zuɣu ka sala bɛ dipuuni ka o gbubi chɛrigia ka tɛɛbuli ʒi o toori teebuli maa zuɣu suwa ni ŋmani ni taha pɔŋ di gbunni mi ka kuriganim ʒɛya

Paɣasari bihi ayi n ʒɛ shitɔɣu dundoli puuni shitoɣu maa nyɛla din pali binwola binwola maa di nyɛla wotamilo nim bɛ di puuni kodu biɛni ni alaafee ni din kuli pahi pahi binwola maa puuni bi nyaangi ha so gba zaa ʒɛmi lihirina

Naa mini o kpambalibi n kuli ʒiya ka bi zaŋla katalɛm n to n tiba bi tooni ka doo ʒiya ka gob chinchin piɛlli ka tabi o jirili n ʒiya

Paɣaba ayobu n ʒɛya bi niraba anu nyɛla ban ʒi taha ka yinga gbubi baaji din nyɛ zaɣ dozim ka so ʒɛ bi tooni ha ŋun bi ʒi tahali

Kom n ʒɛya ka kom maa puuni ka ŋarima biɛni di nyɛla ŋarima bayabaya ka di pɛ n ʒɛ di nuzaa mini nudirigu ka chɛ folinsi ka di bɛ di sunsuuni kom maa ni

Namda nim ka bi mali zaŋ yili yili di nyɛla balibu balibu ka bi niŋli nuɣso nuɣso dabam dabam ni maa ni shee tana gba zaa nyɛla din biɛni

Bihi n ku niŋ nimmohi n guura n chɛni ti nyaɣari silmiin paɣa bihi ayɔbu n nyɛba ka bi niraba anu maa ku niŋ nimmohi nyaɣarila silmiin paɣa ŋɔ bi ni yino ŋuni n nyɛ bidibaga ka lɛbigi ŋun nini biri n lihiri katiŋ ha

Nachin bili n zaya n yiɛ nɛma dini lu n zahim taba ka gbubi baaji dini yɛ zaɣi ʒeɛ dimi ni o namda maa dolila taba ni liiga shɛli o ni yiɛ ka pili zupiligu ka kam tom kpa ninkpara o ni za lɔɣu shɛli polo maa yɛla kriti nim ni za lɔɣu shɛli ni o yɛanga bini yura n tamiya .

Ninkurugu mini nachimbihi ayi gba zaa n ʒɛ kpɛŋŋo n gbubila tahali n kpaari bin niŋdi zaɣ yinga puuni bi ni ʒɛ luɣu shɛli polo maa kom dola nimaani

Niraba n ʒiya dira ban diri maa bi nyɛla nachimba ninkura mini bihi ka bi bɛn gbiri salima galamsee ka bi niŋdi maa ninvuɣu bobgu n nyɛba ka sokam ʒɛ yaɣali yaɣali bi ni gbiri luɣu shɛli polo maa kom nyɛla din yirina nimaani

Paɣa n ʒi teebuli gbuni ka gbubi kopu mini tii o tooni ŋmani shɛli n ʒɛya ka boroboro bɛ di puuni teebuli maa zuɣu buku nim biɛni ni gilaasi kopu di mini konsi nim n pa teebuli maa zuɣu laa ʒɛya tamla teebuli maa zuɣu ka fulaawa nim gba nɛ dinni

Tipa loori n kuli ʒɛya ka girada niŋ nimmohi n toorila tankpaɣu n niŋdi tipa loori nim ayi maa puuni

Duu ka bi niŋ ka di puuni ku niɛ kasi ka teebuli laasabu bɛ di puuni ka fulaawa tam dizuɣu zaamani baanjira ka bi niŋ n tabili nimaani maa ni di laati nima n bɛ lala duu maa puuni

Sarati n niŋ chɛchɛ mini moto sunsuuni sarati maa ni niŋ maa bia n doya ka paɣa gbubo ka shab ban ƶɛ kpaŋa ŋmaarila foto nima shikuru bihi ayi ʒɛ tooni n ŋmaarila sɛlfi ka so gba ƶɛya n ŋmaariba foto

Niraba n ʒiya n wori bi kali waa bi shab yɛla gaana niɛma ka shab gba yɛ bi kali ni taada niɛma paɣasari bili n ʒɛ bi tooni n wori n doli bi ni ŋmɛri gungona maa

Paɣa n ʒiya n chimdi kooshɛ o nuzaa zuɣu jɛrikan n ʒɛya ka o nu dirigu zuɣu ka taha ni piɛɣu ka di ʒɛya

Doo mini bia n dira bi dibu maa puuni bia maa ŋmaarila boroboro n niŋdi doo maa noli puuni ni o di

Laa n ʒɛya laa maa puuni boraadɛ kamani dibaanahi laasabu n bɛ dinni ni gali kpulaa ta ka zaham bɛ di puuni laa maa puuni kpa ʒiɛɣu gba zaa lahi bɛ di puuni

Daani ka bi ku niŋ nimmohi ka sokam chɛna nimaani maa boraadɛ nima ni naazu maha ka bi kohara paɣa gba ʒi bi tooni n koharila zaham ka so lɛbigi o nyaangi biro ka bi ʒila pata puuni din nyɛ zaɣ sabinli paɣa so gba n gbubi o bihi n ʒɛ naanzuu maa tooni bi boraadɛ nim maa nyɛla din sabigi sabigi

So n ʒɛya n maandi so zuɣu o zaŋla tanpiɛlli n pa o ni maandi so zuɣu maa ka gbubi mashin shɛli bi ni mali maandi zuɣu maa n mali maanda ŋun maandi maa pilila zipiligu o nyaanga n nyɛ o chɛbu niɛma ni ʒɛ luɣushɛli polo